qaaquullu rosimine godo'linanni richi hoogeha ikki ikkiro qaaquullu rosu minira ha'ra dibaxxanno kunnira qaaquullu rosimine afaama hasiissannohuri gata hasiissanno kirichi mittumaati yiniro godo'linanni base baxxino garinni qixxaawa hasiissanno

isporte loosa manchi beetira lowo horo uyitanno yaate korkkaatuno isporte loonsanni yannara bisinke mannimma tittidhantanno ko daafira isporte loosa manchi beetira lowo horo woy lowo owaante uytanno yaate

gobbayiidi daddali biironna woxu soorro koskete loosanno manchi hiittooho gobbayiidi daddali biironna woxu soorrora loosate hasiissanno hasattono woyi hasiisannorichi maati?

roso rosa manchi beettira lowo horo uyitano lawishshaho heeshsho qayyadhinanni gara anfannihu ikko buunxe la'nannihu roso ronsiha ikkirooti mittu manchi hegeersa dandaannohu woy heeshshosi qayyara dandaannou woy akatoo mittesi qayyadha dandaannohu roso rosiha ikkirooti yaate

baatto loosidhenna saada ce e galtanno mannooti giwirinuwiinni roso adhitiroa ikki ikkiro hiinqurichinni woy hiinqa baatto noosi manchi lowo miinja afi'ranno doogo rosara dandaanno yaati korkaatuno hiimi curichinni jamare hiitto assina afi'nanero giwirinnuwiinni roso afi'ranno daafira

polotikaho yineemmo woyte babbaxxino garinni babbaxxitino hedo amande mitto bayicho ofoline gobbate deerrinni hasaambannirchooti yaate polotika hasaabbannori woy polotiku daafira ofolite hasaabbanno mannooti lowonta waajjishshannoe

Boondubate uduune hidha mayi horo afidhino yinniha ikiro lowo horo afidhino yaate umihunni shiimu birrini jawa uduune woyi lowo uduune hidha dandiinnanni yaate korkaatu no babaxitino wiinni boondu uduunuwa lowo birra fushiniki dum'ulee uduune danchuule hidhinanni daafo.

Mittoricho mitu manchi hidhe kae suuqete birra kafalano woyte birra hooguummo yee kawa ka'a higa birewa gatino yaate xaa yannara hidhino birra calla dijitaalete hayyo calla horonsire kafale fule ha'ra dandaano yaate.

Dikko, superimaarikeetenna butuke babaxano asanonsarichi maati? mitto asanonsarihino mati yinumoha ikiro mitto asanonsari dikko ikinohura woyi birra fushine mittoricho hasi'nooniricho hasi'nooniricho hidhinanniwa ikanna babadooshinsa kayi woyi baxano gede asanonsarichi butukete afanirichi superimaarikeetete dafammano yaate.

baanketenna gutu maamara yinanni wote lamunku babbaxinoricho ikkanna, baankete yinanni wote birranke massine suuqi'neemmo base ikkanna, gutu maamari kayiinni gamba yine mannu ledo mtto ikkine woyi gaamo kalanqe loosi'nannirichooti yaate.

agunna sagalete mini horo maati yiniha ikkiro manchu woyi minesi loosira giwi manchi woyi xissame ikkko babbaxino garinni cee'me ikko loosira giwihu agunna sagalete mininni mare hidhe babbaxinore ita dandaanno yaate.

mittu manchi jawa birra woyi hasiisannosi geeshshiha afiriha ikkiha ikkiro, minesi heere babbaxeworicho hajacce woyi onlinetenni hidhanna hirate hayyo horonsire baalare assa dandaanno yaate.

bura woxe gmaba assine mitto mine duuna dihasiissanno bura woxe mitteenni massine baankete mine woy ofolla hasiissanno baycho massine wora hasiissano bayicho masdine, worriro injjaanno korkkaatuno, hakko ofolliro lowo, horo abbanno daafo kayinnilla kiisete ikko mine worriha ikkiro gawajjo dagganno

Adonna adote sirichi suqe baxxite wolewa ofolitte woy wolu richi ledo hoogase lowo geesha danichate yaate korikaatuno adonna adote sirichi suuqe calla hasi'ne adote gedeere calla hidhinanniwi baxewowa ikkssi lowonitta tashi assitewoe.

Mittu manchi mancho ikkasinni farcho afira hoogiro giwisannorichooti yaate ko daafira farchonna mannimate qoosso mancho ikkino daafira garunnita afira hasiissanosi.

gobbayiidi daddal woy biironna wodhu soorro riskete loosanno manch giddo hasatto calla noosiha ikkiki woy wodanisi halchino daafira calla ikkiki mara noosihu woy loosa noosihu egenno lowoti heedhusirooti yaate korkaatuno jawa bayiicho ikkiyoo daafo jawa base ikkiyoo daafo qoropho hasiissahura

dikko supermaarkeeteewiinni baxxitanno coye mittu maati yiniha ikkiro lowo manni dikkote gamba yee canco woy koocu batirino bayicho ikkanna supermarkeete kayinni wodaninni hasi'niricho sunuyi qassi yine cancu nookki bayicho hidha dandiiniwanniwaati hattono butikeno hattooto.

Minninna biirote uduunni dadalaano lowontanni horaameeye ikitinoreti yaate korkaatuno tenne yannanni lowo biiruba fa'nantanni afantayi noo daafira hattono Manu lowohu mine haaro haaro mi'nayi noo daafira haaru minnira haaru uduunichi hasiisano daafira e'eo lowoti hasiisanonsa yaate.

dikko hooguro supermaarkeetete wayinni marre duuchare hidha dandiinanni kayinnilla dikkote shiimmaddaricho afira dandiinanni hatto yinay woyiteno shiinqaaddare manchu aqimesi garinni mare dikkire daa dandaanno supermaarkeetetenna butikete jawu birri hasiisanno daafira shiimare kabbadanno.

mitu mitu manni afinokkihu boondubbate uduunnubba lowo geeshsha mishanno korkaatuno birra afi'nummo yee lowo birra fushshe butuketewiinni hidhanno daafiraati coyi gedella boondubbate uduunni giddo lowontanni biiffanno uduunnuwa heedhanno yaate.

boondubbate uduune daddaltanno labballi lowo geeshsha umonsa hunte daddaltanno hatto yinanniweyiteno babbaxxino garinni abbitara woy wole gobba eessitara mokkortanni lowontanni hashsha umonsa sayisse uyite yannansa lowo ga miti'mite abbite daddaltanno yaate

mittu manchi soodo soodonite ispoorte loosannoha ikkiro mannimmasi aana lowoonguntanni daancharicho afi'ranno yaate korkaatuno ispoorte loosa mannimmate ikko way ispoorte loosanno manchi xeeninnetesi woy fayyimmasi lowoontanni gargadha dandaanno yaate

tini yanna dijitaalennite dijitaale horonsi'nannikki bayiichi horonta aje leelanno yaate yaano baatto baalate woy loosi'neemmowa baalawa woy ronseemmowa baalawa dijitaalete baatooshshi hayyo ikko dijitaalete loosi lowontanni batiranni leelanni no yaate.

bura woxxe anga amade garunni horonsi'rannokki manchi egenno dinooho yaati bura woxxe afiri hee'reentinni kayinnilla ikkalo garinni horonsi'rannokkiha ikkiro beebbate afiraatill yaati kodaafira buru woxi anga hie'riya ikkiro danchu garinni loosira hasiissanno yaati

baankete appilikeeshine tenne yannara manchi beettira lowo horo uyiitanni afantanno lawishshaho baankete appilikeeshine horonsi'ne babbaxino basere woy babbaxewo dikki'nanni horonsi'ra dandiinanni yaate, daafira baankete appilikeeshiine lowo geeshsha danchate

moobaali baankete suuqubba yinaari hittooreeti mobaali baankete suuqe woy mobaali baankete baankuwa yine woshshinanniri maa afi'nniwaati hiittorich horo woy hiitoo garinni horo afi'nanniwa ikkanno xawissanno

Dikko superimaarikeete butuke yinnanni woyete manu babaxinoricho mare hedonsa gede uminsa woxe fushe kiisensanni hasirinoricho hidhanoha ikanna togoo baayichi lowontanni hagiirsiisanoho yaate.

Konfaansubba yinanni woyiite babbaxino bayiichini babbaxino manna koyiinse woyi woshshine gamba yine assinannire ikkanna konforaansubba duucha darga assa dandiinanni.

Dubbu latishshi mite gobbara mayi horo aano dubbu giddo woyi dubbu latinohu heeriro gobba mayi horo affidhano ,gobbate giddoni dubbu hoogiro mayi qarri daano, dubbu horo maati.

Aguna sagalete mine woyi intaniricho loonsanni mini lowonta qoropho adhine loosa hasiissano. korkaatuno babbaxewoo bayiichini dayee itanno daafira mannu babbaxewoore birrinsanni bushare hidhe ita dihasiissanonsa kodaafira aguna sagalete mine loosano manni qoropho lowonta adhiro woyyanno.

Mittu maichi mobili baanikete suuqubbara horonisireemo woy mobili baanikiete suuqubba giddo e"e babbaxxewore horo afireemo yiiha ikkiro balaxe baanikete widoo hige woy mazagawama hasiissannosi yaate

Onlinete hidhanna hirate hayyo hiittonni horonsi'nanni yiniha ikkiro mine hee'ne babbaxeworicho babbaxewo bayicho nooha hajaca dandiinanni hakkoyeno hajacinonniha shiqicho yanna giddo mini geeshsha abbinanni yaate.

Maganote mini fayinaasete owaatete loosanno manni qorophanokiha ikkiro minisira qarra adhe daano yaatee lawishaho cherchete woyi beetikirstaanete birra kiisesira wodhanoha ikkiro minisira bunshe atootu nookiha qarra adhe daani no yaate

Mitte gobara dubbu latishi hoogiha ikkiro hatte gobba lowonitanni duuchu gariii godha"anittano yaate lawishshaho mayinni goda"anittano yinummoha ikkiro moolle baattote daggano danicja ayare hatee gobbara herano manni diafiranno yaate

Dikko, superimarikeetenna butike yinanni woyite sasunikku wayich sasunikku richi mitto assanonisarichi daddalu base ikkitana kayilla gixdonisa lowo geesha babbaxinorichi heeranno yaate dikko dikki'nanniwa ikke heerenitinni giddonisa afamannorichi babbaxinoho.

polotika harissannori ayiioti yiniha akkiro gobbate deerrinni maaraxante fultinori woy gobba gobbantenni mimmitonsa agarte mannansa riqibbe hasaabbannori polotiku hasaawaanooti yaate

maga'nate minenna faanaansete owaante yinaa woyite daawoone ikkiti sanbatu barra cherchete babbaxitino birra ganba asse amadanno manna ikkanna kuni mannino ikkino daafira lowontanni qoropho asse amadanno

Tenne yannara Baankete applicatione horonsirannohu dino yaate korkaatuno coyi baalu silkete widira hige harayi noo daafirati yaate.

Dijitaalete hayyo ikko dijitaalete uduuncho dihoronsireemmo yine gimbe didaandiinanni korkaatuno baalunkurichi dijitaalete widira hige haranni noo daafira koyi daafira baalunku dihoronsireemmo yaa agurre dijitaalete baattoshe ikko dijitaalete loosi'nanniricho afa hasiisano.

tini yanna bura woxe anga woyi kiisete wodhine ha'nannita di ikkitino bura woxe kiisete wodhine woy anga amande ha'nantenni roore baankete mine massine wodhine silkekkenni ikko angakke noo iiteemmeenni babbaxewo garinni diru gede ikkine ha'niro woyanno.

tenne yannanni mannu baalu hagiirraamo ikka hasiissannosi korkaatuno minesi heere hasirinoricho hajacca dandaanno hasirinoricho minesi heere hajaciha ikkiha ikkiro qaxxita minisi geeshsha daa dandaanno.

boondubbate daddalaanonna butike fa'nite dadda'litanno mannoota la'niya ikkiro hiikku roore horaameessa ikkino yinummoha ikkiro boondubba dadda'dhanno beetti lomontanni horaamiissa ikkanno yaate korkaatuno tenne yannara mannu baalu boondubbate uduunni widira hige goofino daafira

kameela hidhinanni basera marre kaameela calla afi'nanni kaameela hirranni basera marre uduunne hidhineemmo yine didandiinanni uduunnu baseno wolete kaameela hirranni baseno wolete yaate konni daafira baalankaricho bande anfiro woyyanno.

Mitu manchi sporte yanna yannanta agadhe loossanoha ikkiro manimasira babbaxino dhibbi woyi gawajano xibbi afiranosikki gede assano yaate korkaatuno sporte loonsanni yanna gididinke manima woyi seluwanke kakainotta ikkittano daafira shiimunni woyi shiimico doogonni dhibbu afira didandaanonke.

mitte dikkora lamu daani manni heranno yaate hatto yinanni beetteno mayyaate yiniha ikkiro hidhanna hirate mereersha woy hidhanna hirate mereeroo ikkanno coyi loosanno manni no yaate hidhannohunna hiranno manchi mitte dikko giddo lellanno

farconna mannimmate qoosso yineemmoweete farco farcannohu way farcaasinchiho yinannihu kawa ka"e lae garunni farcanoosi mannimmate qoossono kalaqamunni ikko diimokirasaawitte doogonni mittu manchiti agarama noosi yaate

Digitalete baattoshi hayyo horo lowwonittani danichaho woyi dasi yaanorichotti yaate korikkatuno mannu babbaxino baserra woyi worafu no Yee qarramikini mittimikkin yannanisa lowwota hunikkin digitalete baattoshi hayyo horonisire shiima yanna horonisire loworicho loosani yaate

Mittu manichi birrisinni sagale itanotta woyi aganoricho hidhe itanoha ikiha ikiro lowo geesha gawajamanno yaatte agunna saggalete minini ayi woyiteno horonisiranoha ikiro birrisi lowwonittani goffanno Togo asanitenni minesi shiimu birrini hidhe loosire itiro woyannosi

naggaade babbaxxinoricho daddaaltanno yaate dikkoteno ikko supermaarkeetete hattono butikete no baalawa naggaade danchu garinni loosunsa loossanno yaate kodaafira insa abbaratatta anna insawiinni babbaxxinorichi hidhinanni dadda'litanno gede assine kaa'la hasiissanno

Manchi beetti ayee woyiiteno hidhana hirate mereerishi mereero heeranno korkaatuno hidhana hirate mereerishi Woyi ikkito loonsikki hee'ne didandiinanni.

dagate afaansha shiqisha yinanni woyite mayyaate yiniha ikkea ikkiro dagawoy mittu manchi ikkehoricho gatesi aanoricho way gatesi kaase fushshannoricho mannaho shiqishanno yannara way dikko shiqishanno yannara hatte yanna giddo maatii'nanni afaansha shiqishano yaate

Baaniketenna gutu maamara yaa mayyaate yiniha ikkiro gutu maamari mittu woy tonnu manni ganibba yee miteenni loosiranno manna ikkana baanikete yinanni woyte kayinni babbaxeeo manni masse biranisa wodhannowa ikkana baanikenna gutu maamara hattoonni horonisi'nanni

ispoorte ixioophiyu deerrinni madeerira afantanno haatto yaano isipoortetenni itioophiyu deerri mamaaho hiwayi hiittoonni afamanno ispoorte itioophiya riqimbee ka'ne loonsanni ispoortubaa hiittoote

dijitaalate hayyo ayioti woy hiittoreyiti yiniya ikkiro woy mama horonsi'nannireyiti yiniya ikkiro dijitaalate hayyo horonsi'nannikki bayichi tenne yannara dino yaate lawishshaho sagalatinni sagale inte ka'niro birra kaffalate hasi'ne dijitaalete hayyo horonsi'ne kaffala dandiinanni hattono wolootuno duuchuno yaate.

Boonidubatte udduni giddo addinitani lowwonittani biifano udduni afamano. Hatto yinnemo woyiteno boonidubatte udduni giddo wodanichine ha'siniha ikkiro sununi ikine lowwonittani biifano uddune hattono butukkete uduunei aleeni hige nooha afira danidinanni

Dijitaalete baattoshi hayyo magarinni ronsanni ,dijitaalete baattoshi hayyo ayi rosiisano yiniha ikkiro mituno wolu manni rosiisanohu dino anga silke heedhuro uminkenni afa dandiineemmo yaate.

Dubbu latishshi lowo geeshsha dancha ikkino daafira dubbu latishsha agarate mannu baalu qodhe ka"a hasiisano yaate korkaatuno dubbu latishshi mite gobbara lowo horo aano daafira dubbu latishshi nooyikki gobba barahame ikkiteno daafira dubbu latishshi lowonta hasiisano.

adonna agattote sirchi suuqe mama hedhannoro bande afa hasiissanno yaate korkaatuno ado woy ado saadaewi afidhannirichi manchi beettora lowo hor manchi beettira lowo horo aano daafira adonna woy adote sirchi nosuu qubba bade afa lowonta hasiissanno

dirinke xumowa hige harayino mayira yiniha ikkiro coyi baalu qallaale woy shiiniqaricho ikke gatannino yaate koorkatino mannu baalu onlayinete woy dijitaalete widira hige ha'rayi noo daafira coyi baalunku shiimarekkaani onlayinete hidhanna hirate hayyono lowontanni baxissanni